parce que ay 10 millions par groupement
waaw
pour ñu financer leen ay ay ay projet yi ñoom laajuñu leen dara d' abord suuf si na am affectation dafa am délibération au niveau de la mairie

waaw
deuxièment mooy groupement bi nekk groupement bu bokk ci coopérative
c' es ça
bu bokkul coopérative mënuñu la financer loolu mooy mooy mooy mais à part ces deux choses là duñu joxe dara parce que loolu si changement climatique yi ngeen wax ci lañ ci ci lañu sukkandiku <noise> tëgg projet bi
ok <noise>

fi mu toll nii on va installer fii Pambal dañu fiy construire ici au niveau de Pamabal am nañu suuf si ba pare benn centre de formation agricole <crosstalk> ak benn magasin de stockage de de stockage de de liquide boo xam ne dañu koy tabax fii au niveau de Pambal c' est financé par Carrefour International ci biir <hesitation> centre de formation dafay am cham chambre de passage am salle de conférence am ay salles de classe am lépp
macha allah
waaw <noise>
c' est bien ça
léegi comme ni ngeen ñëwee nii su ngeen ñëwee par exemple bëgg fee fanaan bëgg bëgg a guddee <noise> te mënu leen ñibbi ci guddi gi mën ngeen dem ci chambre de de nga kii <noise> nga fanaan fa gisoo station boobu ñuy tabax ci tali bi
waaw
sama rakk moo koy tabax mooy borom immeuble bële
<hesitation> <hesitation> <crosstalk> c' est bien ah
parce que yooyu yëpp bu ñu ko initié bi mu koy xa bi may xalaat loolu dama ko ne fii il faut de <hesitation> loo soxla rek
nga am ko fi
nga am ko fi te dëkk balaa neex mooy au lieu ngay génn di jéggaani dara di dugg
oui
mais Pambal pour mu développer il faut que <noise> li fiy <noise> li fiy lu ñu foi am si xaalis muy des ci biir Pambal léegi bu fekkee ne yow sa balance toujours dafay déficitaire maanaam lépp loo soxla da ngay dem Tivaouane wala da ngay dem Thiès wala dem feneen duggal ñu duñu gaaw a développé moo tax ñu initier intallé fi station essence ak boulangerie boobu sur route
<hesitation> <hesitation> c' est bien ça
waaw c' est bien ci wàllu agriculture aussi dañu ni Pambal ku koy développé ku ne ak ak Morolan bu fekkente ne yow da ngay sukkandiku ci hivernage duñ dem parce que secteur la boo xam ne bii chaque année <noise> pluviométrie dafay gën di wàññeeku donc su fekkee ne dañoo dépendre trop trop trop ci pluviométrie bi on sera jamais développé il faut que ñun ñuy def ay culture de contresaison <crosstalk> culture de contresaison yooyu moo ñuy permettre bu nawet bi baaxul nit ñi mën a retourner au maraichage pour que ñu mën a am lu ñuy dundee <noise> loolu aussi culture :fre de contresaison yooyu bu ñu ko amee aussi dinañu permettre ñun à notre niveau <noise> à tout moment de l' année mën nañu def semence <crosstalk> à tout momemnt de l' année on peut cultiver des semences parce que présentement nii semence dafa manqué au niveau de l' ISRA

<crosstalk> donc quantité bu fa am bu ñu fekkee teel nañu faa dem jëlali suñu bopp <crosstalk> ñu commencer ko heure bii vbalaa ñuy egg hivernage day fekk ñun dinañ am multiplier semence yoo xam ni dina permettre béykat bi bu ñoree mu mënaat jëlaat semence boobu dem continuer ci hivernage waaw <crosstalk> moo tax ñu ne leen il faut que Pambal di développé quand même bëgg nañ tali bi lool <crosstalk> mais moom mooy mooy coow fi mu toll nii Pambal Tivaouane Darou Alpha

tali bëgg naa trop <crosstalk> bu goudronné mais li ma gënal man mooy nañ ñu tabaxal ay forages ak école à travers la zone bu ñu ko fi amee léegi suñu <noise> ñàkk <noise> suñu kii bi waaw

on est sur la frange cotière fii ak géej <crosstalk> 18 kilomètres la sorewul les conditions écoclimatiques vraiment sont favorables à n' importe qulle culture ici dans la zopne te suuf si baax na aussi kon donc war nañu si mën a béy <hesitation> loo xam ne askan bi mën nañu cee gis seen bopp <noise> donc au delà de ça quel autre projet avez vous constaté durant cette campagne <crosstalk>
les messages voix est que ça a marché
<hesitation> waaw message messages yi mu ngi ñëw
bi ñu yónnee messages yi nit yi naka la ñu ko kiiwee
mooy messages !fra yi da ngay parfois da ngay toog ba mu yàgg mu ne ma eh man dégg naa ni seen coopérative am na machine am nay messages bii ñëw na de ma ne ko effectivement

parce que dèjà <hesitation> semoires yii ñu am ak <hesitation> houe yi ñu am <crosstalk> bu fekkee ne xamu leen ne mu nga coopérative ki ci ku ku ku
loolu laa bëgg
waaw moo tax lépp lu am coopérative da ngeen a war a yëg ne nangam am na fa produit bu fa am rek war ngeen yëg information ba tax na kon information boobu lu am solo la naka la ñuy def nag ba béykat bi di jot ci information bi mu koy fay du yëg ne moom mu ngi fay
léegi yow fan la ñu war a tàmbalee pour teg loolu parce loolu yëpp ñor na ma
kooku moom il faut ñu woo <crosstalk> <hesitation> les administrateurs des coopératives les administrateurs des coopératives parce que Resop dafa am <noise> administrateur boppam <noise> mooy

su ko defee nga wax ak moom mu mën a con convoqué CA Resop conseil d' administration bu Resop ci parce que chaque coopérative am na membre chaque coopérative am na membre ci CA Resop
waaw
léegi bu ñu waxtaanee loolu ci CA Resop CA boobu bu ñëwee rek mën nañu descendre information bi au niveau des Ca des coopératives CA coopérative bu ñu wa waxtaanee aussi au niveau des CA des coopératives <noise> chaque section villageoise am nga fa représentant <crosstalk> représentant section villageoise yi moom la ñuy woo au niveau des CA des coopératives <crosstalk> mu jox leen information pour que information bi wàcc <crosstalk> ñëpp ñëpp amandoo <crosstalk> l' information au même niveau waaw <crosstalk> foofu rek la ñu mën a jaaree pour que ñu commencer liggéey ci il faut d' abord le directeur pour que mu mën leen convoqué <crosstalk> le conseil d' administration du Resop <crosstalk> conseil d' administration chaque coopérative am nga ci membre lañ fay tënk ak lañ fay wax <noise> membre coopérative bokk conseil bu PAM bu Corap bokk conseil d' administrative bu Resop bu jógee foofu dina ñëw <crosstalk> def si restitution à la base
ok
su demee restitution on convopque aussi les CA les les kii xam nga les sections village
en miniature waaw <crosstalk>
<hesitation> chaque président de section villageoise ñu convoqué leen <crosstalk> <hesitation> def leen defal leen restitution bi nga xam moom la ñuy jëlee au sommet léegi chaque président de section nga woo say membres au niveau de la du village nga waxtaan ceeg ñoom parce que aussi je ne te vous je ne vous le cache pas ah <hesitation> seen émission bi tax na ba couverture maladie universelle à travers <hesitation> <crosstalk> kii bi à travers Jokalante xam nga dañoo dañoo dañoo assurance <crosstalk> <hesitation> maladie
maladie bi
dañ ko dugalaale ci biir <crosstalk>
waaw
ci information boobu
da ngaa wér
moo tax te aussi béykat bi
kon Osiris waroon na ma fay ah
waaw te aussi béykat bi <crosstalk> <hesitation> parfois comme am na structure de microfinance bu nekk foofu bu lebee crédit bu feebaree day jël crédit bi <noise> dugal ci kii bi dugal ci <crosstalk> ci ci ci ci maladie bi su bu fekkente ne yow da ngaa <noise> leb 100000 100000F yi nga xam ne moom nga leb <smacks lips> <crosstalk> nga feebar dugal ko ci sa feebar <noise> xam nga dootoo dem boo wéree dootoo amaat benn départ pour nga mën a liggéey pour nga mën a fay 100000F léegi pro coopéra Copeg bi dafay <hesitation> day am problème <noise> léegi ñu ne kon nañu instituer assurance agricole <crosstalk> ci <crosstalk> biir système bi <crosstalk> suénu instituer a assurance agricole ci biir système bi <crosstalk> dina wàññi <noise> portefeuille perte <crosstalk> porte maanaam perte portefeuille bi dina wàññeeku parce que <crosstalk> bu fekkente ne nit ki am na am na assurance <coughs> maladie

crédit bi mu jëloon du ko utiliser pour faju su wéree dina mënaat jëlaat li des ci crédit bi dem mu yë continuer ay yëngu-yëngam <crosstalk> mën a fay crédit am <crosstalk> foofu aussi <crosstalk> à travers Jokalante wax wax nañu ci lu bëri parce que émission bii bi ñu mujjee woon def loolu moo nekkoon thème bi <crosstalk> mais malheureusement jotuñu koo def mais jotoon nañu cee wax lu bëri li am ci à travers les <crosstalk> les tournées sur le terrain <crosstalk> wo jotoon nañu koo jàllale assurance agricole bi aussi c' était ça <crosstalk> parce que bi hivernage bi di jub si à la rencontre Kaolack bi ñu defoon <hesitation> côté <crosstalk> Relai <crosstalk> ñu inviter woon si ANACIM bañ jógee Kaolack aussi bañ ñëwee

<crosstalk> parce que boo amulee dara loo rembourser <crosstalk> bu ñu la fayalee bu nawet bi jub si <noise> ñëwee amuloo loo rembourser te c' est lié à l' hivernage ou à la pluviométrie <crosstalk> instant bi nga rembourser di nga mën a jël au moins lu mën a rembourser nga fay ci sa crédit am loo dese <crosstalk> moo tax tous les multiplicateurs de semence cette année ci ñëpp dañoo souscrire à l' assurance <noise> ñëpp souscrire nañu à l' assurance
oui <crosstalk>
seen état yëpp defar nañu ko ba pare <noise> fay ga rek moo des
oui <noise>
ñu ne leen rek pour ñu remise symbolique bi <crosstalk> il faut ñu yëgle médias yi
dinañ ñëw <crosstalk> incha allah
<crosstalk> su ko defee aussi day day day tax <crosstalk> béykat bi ñeme assurance am con am <coughs> aussi assurance aussi day clientèle am day yokk
day yokk
waaw
ah boobu moom dinaa ñëw moom
waaw incha allah
<noise> ah

Djibi Diop bu CANAS woo woo nañu ko démb rek mu ne ñu léegi da ngeen di jàpp bés pour que ñu xool <noise> nan laay def ba ba indi <noise> rajo ak tele <noise> à Pambal foofu aussi à travers <noise> Jokalante vraiment on vous remercie <noise> on ne peut pas vous remercier les services que vous nous avez rendu <noise> sincèrement parlant doxul <noise> il est vrai que cette année ci <noise> li ngeen séntu woon heure bii côté Pambal amul <noise> c' est lié à ma maladie
waaw
mais sincèrement parlant li ñu ci jotagum liggéey <noise> on a vu les résultats sur le terrain je jure sur le saint coran résultats yi ça a payé cash sur le terrain waaw <noise>
sa village quoi <noise> macha allah <crosstalk> <noise> y a une question que j' ai pas

Ndiol loolu bëgg naa nga ja dinaa bind kii bi <crosstalk> dinaa bind concept bi yónnee ko Arouna
waaw <crosstalk> discuter seeg moom

mën na nekk première phase d' apprentissage bi quoi
<hesitation> <hesitation> <crosstalk> mbir mi de li may bind ci projet daa bëri am na beneen bu ma bu ma envoyé ay canadiens sax ay toujours ci même ci même pays be

parce que man partie TIC bi soxla naa tamit ay bailleurs yoo xamante ne dañ ciy jàpp <crosstalk>

ñu ne leen béykat bi <noise> même bu dee juróomi dërëm wala fukki dërëm mi ngi koy participer <crosstalk> ci information yi muy jo su ngeen dugalee ci xaalis <crosstalk> coopérative bi plus <crosstalk> dinañ mën a gën a jot yeneen information yu ngeen bëgg a jàllale pour béykat bi loolu ça peut interesser les bailleurs quoi
oui oui <crosstalk>
<crosstalk> en terme de formation nag coopérative bi ça va côté ay ci Ti ordinateur et tout ça <crosstalk>
<crosstalk> <hesitation> kii coopérative
waaw <crosstalk>
bon ordinateur yi ñu yor moom <crosstalk> mën naa ne lépp <crosstalk> am na yu am na yu am 7 ans am na yu am 8 ans sonn nañu trop mais gars yaa ngi ciy jafandu ba léegi <crosstalk>
ok
waaw <noise>
mais niveau de compétence beeg yëpp ça va
<noise> waaw niveau de compétence bi <noise> ça va moom
ok <noise>
coopérative moom <noise>
ok

pro projet bi kay li ñu li mu ñu jàngal parce que mën naa ni <hesitation> <crosstalk> commun communication <noise> pour ñu nekk des <noise> des agents de communica communicateur vrai ci agent Ticmbay bii la ñu ko dem la ñu ko demarrer parce que d' habitude daa nañu wçcc sur le terrain mais ni ñu doon communiquer ak pop <crosstalk> ak kii bi bariwul mais travers projet bi <crosstalk> ci la ñu am

comment communiquer avec le paysan yooyu ab technique la yoo xam dañ koo jàngaale ci biir

soxla woon nañu aussi bu fekkente ne <breath> dañoo war a cont di faral di woo gars yi <noise> defal leen tàggat leen ci wàllu technique de communication

xëy na jotuñu formation bi on s' est autoformer comme ça à travers kii bi mais loolu c' est interessant bu ñu waree demarré waat émission bi <applause> tout les techniciens yi nga xam moom ngeen di <applause> signer ay contrats à travers kii bi pour mu <applause> la communication
waaw <applause>

c' est vrai ça c' est vrai <noise> et aussi tamit <noise> béykat bi <applause> peut être mën nañu koo laajte moom yan information la soxla si coopérative am
waaw <applause> <noise> waaw loolu aussi c' est important
ñu classifier par exemple les types d' information
waaw
demander béykat yi <noise> yan types d' information la gën
waaw
ci coopérative bi bu ko defee coopérative bi dina xam ni kii assurance agricole assurance santé <applause> kii moom soxlawul assurance santé nee na lii la bëgg intrant yi moo ko

aussi ak parfois aussi intrants yi mën nga koo wax
waaw
nit ñi xam ne tel intrant am na fa
waw
mais bu fekkoon da ngay communiquer waale en même temps <hesitation> fiche technique gu intrant bi
waaw
<noise> ci biir communication intrant bii nangami kii durée de temps la bon boo ko jiyee cycle de charte bi nii ak nii
c' est vrai
dinañu gën a comprendre
waaw

su ma la nee Suuna 3 kese yem sa xam nga ne Suuna 3 am na amuloo ko il foog ñu xàllal la Suuna 3 naka lay <crosstalk> lay doxee bu sorgho bi variété sorgho yu bees yi nga xam moom la ét moom la <hesitation> ISRA defar <noise> aussi fiche technique bi maanaam nit ñi xamuñu ko <applause> dañ naan bii <applause> variété bii <applause> kii la <hesitation> tel sorgho la amul tànn hein <applause> <hesitation> ci wàllu wàllu <noise> démons wàllu <noise> wàllu lekk gi <noise> ni ñu ko war a jëfandikopo <noise> et <noise> ni ñu ko war a jëfandikoo ci ni ñu consommer yëpp waaw <crosstalk>
loolu mooy aspect conseil
waaw
aspect boobu nag laa bëgg béykat bi di ko gën a kii pour muy jël les meilleures décisions looloo tax <noise> ma ni <noise> ma ni ça ne serait pas durable ñu continuer ci am ay ñaar ñetti projets par at mais wut noo xamante ni béykat bi ci biir système bi la koy fayee sans yëg ko <noise> c' est une interessante kii <crosstalk> am na leneen

man <hesitation> conseil technique agricole bu <crosstalk> bu Corap Resop <hesitation> maa ngi yëngu ci wàllu mbay en dehors de ça aussi am naa yeneen <noise> activités secondaires yu may yëngu <noise> maanaam damay def <noise> des trucs ci wàllu <noise> làkku réew mi

et <noise> membre de <noise> l' académie et des langues nationales <noise> surtout je présente la langue lala <crosstalk> <hesitation> pratiquement lépp lu ma la wax ci français mën naa la ko tënk sama <noise> kàllaama bopp <crosstalk>
<noise> muy séeréer
muy séeréer <noise> dem naa sax ba fi mu toll nii am na <hesitation> porte d' exploitation yoo xam ni dañ ko commencer def en séeréer
y a l' alphabet séeréer
waaw <crosstalk> am na alphabet séeréer am na <crosstalk> am na grammaire séeréer grammaire bi commencer naa koo tënk <crosstalk> coomencé naa tënk
* <crosstalk> waaw

<hesitation> <hesitation> <crosstalk> c' est interessant waaw <crosstalk> ok ok xam naa
mais loolu est que du ñu ko def ci

waaw
dinañ la sonal mais ci biti <noise> xam naa lay

waaw <crosstalk>
une minute <crosstalk>

<crosstalk> ok léegi li ñu wax léegi boo ñu ko mënee <crosstalk> présentation comme ni nga ko commencé ci wolof <crosstalk> après deuxième boo paree nga def ko ci séeréer *
<crosstalk> mujj nañ sol la de <laughs>
waaw man maa ngi tudd <crosstalk> Ndiol Malick Tine <crosstalk> juddoo fii ci dëkk bu ñuy naan Kiwi fii ñu nekk tey <crosstalk> Kiwi mbok mu ngi bokk ci arrondissement Pambal département tivaouane région Thiès <crosstalk> man <hesitation> fii école primaire Pambal laa defee sama <crosstalk> format laa jàngee <crosstalk> école primaire <crosstalk> bi ma amee entrée en sixième Lycée Malick Sy laa dem fa laa defee sixième ba terminal <crosstalk> foofu laa amee BAC <crosstalk> ginnaaw BAC bi i tam ma daal di dem defi formation agricole ci centre bi ñu naan <crosstalk> CIFOP centre international de formation profetionnelle bu nekk Mboro fa la ñu amee dipl$ome <crosstalk> ba ñu fa jógee dem nañu dem naa ba <hesitation> <noise> Luxembourg <crosstalk> defi fa sama stage 6 mois ma dellusiwaat <crosstalk> bi yàlla dogalee projet <crosstalk> Promono ñëw Pambal pour la pour les coopératives <crosstalk> ci laa duggee ci projet bi ba ci la ñu ma <hesitation> <crosstalk> selectionné def ma conseil technique ci <crosstalk> coopérative agricole bu Pambal mu nekk nag <noise> mu nekk détachement wu Resop <crosstalk> ci loolu itam man maa ngi doon gëstu ci wàllu kàllaama réew mi surtout kàllaama bi nga xam ne moom laa nàmp <crosstalk> liggéey naa ci ay at <crosstalk> ak <hesitation> waa société internationale de linguistique <crosstalk> ba yàlla dogal na tey dañ koy bind di ko jàngale di kowax mooy sama kàllaama lala langue séeréer lala bi <crosstalk> tey jii nii nii <crosstalk> lépp lu ñu bëgg a def <crosstalk> ak lu ñu bëgg a wax <crosstalk> mën nañu koo bind ci sunu <crosstalk> làkk séeréer bii tey <crosstalk> bokk naa itam ci académie sénégalaise des langues nationales ma représenté fa sunu kàllaama muy séeréer lala bi <crosstalk>
léegi séeréer <crosstalk>
waaw